Dɔbɔ la tonɔ tomɔ kaŋa su la kparoo naŋ e a saazu enfuone a vɔgle sɛpige pelaa kyɛ tagra kurubo kaŋa kaŋa meŋ leɛ vɔgli sɛpige pelaa a zeŋ kyɛ meŋ de o nu ti kurubo kaŋa kaŋa meŋ te su la kparoo naŋ e a aŋkaa kyɛ tagra miri kaŋa.

Bibiiri la a su kparedɛgɛ a zeŋ zidɛgre poɔ ba nyɔge la dɛre geli a lanne dankyini a do zeŋ batori biŋ biŋ la ba nimitɔɔre kyɛ ka kartaare meŋ biŋ ba nimitɔɔre saga be la ba nimitɔɔre meŋ.

Nɔɔte parɛɛ parɛɛ la ka ba yagele yagele, nɔɔteɛ mine waa la peɛle ka a mine meŋ waa zeere ka ba maale a mine meŋ vaare waabo a maale a mine meŋ ka a viiri gɔlle a yɛ taa la boma seɛlɛ seɛlɛ yaga yaga ka ba maŋ de miri sɛ gɔlle kaŋazaa kyɛ ka Dagawegyɛre biŋ peɛle

Dɔɔ la pɛgele goŋgoŋ boŋŋmeɛraa a yele yɛlɛ ennɛ, pɔgɔ leɛ are la o lombori seŋ a vɔgele zupili vaare kyɛ de bone vili o kɔkɔre ka dɔbɔ meŋ leɛ are o puori seŋ a pɛgele enfuomo kaŋa meŋ te su la kpare nu-wogiri a zɛge o fooni ka o do kyɛ ka bamine meŋ are are.

Koɔ poɔ la ka ba mɛ enfuomo kaa dɔɔ dɔɔ a enfuomo ŋa yi yi la taa a zaa waa la enfuo yeni ba naŋ mɛmɛ kaa waa yaya lɛ a enfuoni kaŋa meŋ la gyeŋ yi are la o yoŋ ka a dɔɔ teɛ o nu kyɛ ka yiri meŋ leɛ are a enfuoni puoreŋ.

Pɔmpeŋ lee poɔ la ka ba gɛrɛ tɔglɔ koɔ ba mine pɛgle la gaalo bilii yaga lɛ ka ba mine meŋ pɛgle gaalo bɛrɛ gaalokpoŋ pelaa ane gaalokpoŋ sɔglaa kaŋa gɛrɛ tɔglɔ a koɔ.

pɔgesare la are a de wagyɛ leŋ k'o leɛ mukure kyɛ de kaŋ ŋmaa o nyaa o eŋ la kɔkɔlɛɛ kyɛ eŋ tookpane zaŋle meŋ kyɛ lɛ de a bin na ŋmaa o zu pɔgesare kaŋ are la o puureŋ a de o nu ti gberaa

Pɔɡɔ la are korodie poɔ a korodie poɔ o de la zɛsuɡi suree ane bommiili a yaɡele yaɡele o la de la vapuuri meŋ eŋ bon poɔ a pare pare a tabuli zu kyɛ ka piletere meŋ biŋbiŋ a be.

Boma la ka ba koɔrɔ ba de la a boma mine a beŋ teŋɛ kyɛ de a mine meŋ kyaare kataweɛ poɔ bare dɔɔ leɛ vuune la a boma zie na a su kparrezeɛ kyɛ seɛ koresɔglaa ka pɔge meŋ zeŋ kɔge a boma anoo bɔtɔre ka dɔɔ meŋ su kparredoɔre a teɛnɛ o nu kyaara bonkaŋa.

Lɔɛ ayi la wa ŋmɛ taa a lɔɔre kaŋa e la zeɛ ka kaŋa meŋ e pelaa a lɔɔre onaŋ na e pelaa la sãã yaɡa ɡaŋ a onaŋ naŋ e zeɛ dɔɔ ne pɔɡe zɔɔ la popo a wa tɔlɔ ka kaŋa meŋ are peɛle a be eŋ nɔtuuraa kyɛ ka lɔɔre pelaa meŋ te zoro waana.

pɔgba la pɛle goŋgoŋ a yeli yɛllɛ eŋne a pɔgba nyɛ mine eŋ pɛle la eŋfoomʋ meŋ pɛle la ba lɛ sege la ba nuri a nu kaŋa ka o du a pɔgba nyɛ zaa sie la kuri kyɛ paŋ su kpare tɛɛtɛɛ kyɛ ka ba mine kooture.

Naasaalba la zɔɔrɔ taa ba yaga zie zaa su la kparresɔglɔ ba mine piri la nimikyaane ba mine ŋmeɛrɛ la taa kyɛ ka bamine meŋ faara bamine meŋ leɛ do are la a a be kyɛ su kparre yaayi kyɛ vɔgli zupil yaayi meŋ kyɛ ka eŋfuoni kaŋa meŋ leɛ are peɛli ba.

A yikpoŋ poɔ la ka nobɔ yaga are ka polisiri meŋ su ba tontoŋ kaayaa are, bamine su la kpare peɛle wogiri kyɛ vɔgele zupile ka bamine meŋ su kpare sɔgele nu-wogiri kyɛ toore nɔtooraa ka bamine meŋ sigi wa zeŋ kyɛ kaara bone na ba naŋ erɛ ka bayi meŋ iri are kyɛ kaara.

Karendie poɔ la ka ba be bibiiri mine naŋ zeŋ a niŋeŋ ba taa tabol ka kaŋa zeŋ teɛ o noɔre kyɛ ka kaŋa kaara a karema bata meŋ la zeŋ kɔge ba la a lɛ kaa kaŋa de o nu dɔgli a tabol zu kyɛ teɛ o noɔre ka bayi meŋ zeŋ kaaraa karema bata meŋ la zeŋ la ba puoreŋ kyɛ ka kaŋa meŋ la zeŋ teɛ o noɔre kyɛ de o nu eŋ o noɔreŋ.

Bonwogibɔl kaŋa la ka ba ŋmaara, a noba na naŋ ŋmaara de la bone vɔgele pɔge ba nimmie ka a dɔɔ na meŋ naŋ are kɔge ba meŋ piri nimikyaane, a somaale lɔre meŋ be la a soriŋ a maala a sori ka bamine meŋ gyɛŋ yi are ba yoŋ

Naasa bibilii la gaŋ a murɔ laare kyɛ deɛnɛ o seɛ la kure dɔre kyɛ su kpare vaare meŋ o de la kootu su dɔgle a l kpare vaare poɔ o murɔ la laare kyaara a o kontonbilii lɔɛ o naŋ deɛnɛ ne pɛlee meŋ gaa biŋ la o gbɛɛ sɛŋ na.

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la are, bamine are kɔge la a lɔre, pɔge kaŋa naŋ su kpare zeɛ are kɔge la a lɔre kyɛ teɛ o noɔre ka kaŋa meŋ are kaara zie kaŋa kyɛ ka zomɔ biŋ peɛle o, pɔge kaŋa meŋ pɛgele la zomɔ kyɛ leɛ o puori a kaara zie kaŋa.

Pɔɡɔ la ka ba yɛre bone kyɛ vɔɡele o napɔɡebɔ zupili o su la kparoo na ba taa nuuri o zɛŋ la o nu kaŋa ka o do kyɛ bare kaŋa ka o siɡi a pɔɡe na meŋ naŋ are kɔɡe o la ka ba terɛ ɡampɛlɛ ka dɔɔ meŋ ɡaa ara a pɛɡele maake.

Die la ka ba maale ka o somɔ, ba biŋ la dakogi somo somo ane tabulo, ba uri la vūū ka a zie kyaane, ba biŋ la vapuuri a tabol zu.

Lɔɔre pare la ka ba are, ba maala la a lɔɔre, kaŋa sigi dɔɔ la teŋɛ kyɛ kaara a lɔɔre pare, ka pɔgesarre bayi meŋ naŋ su yaayi meŋ kaara a lɔɔre pare ka kaŋa meŋ iri are kyɛ kaara a be ka kaŋa meŋ leɛ gɛŋ yi are a lɔɔre kaŋa naŋ sãã zie ka dɔɔ meŋ are zɛŋ o gbɛre ka o do kyɛ ka o ti a gbɛre kaŋa kaara.

Die poɔ la ka tabol biŋ ka vapuuri ne doge pare, gama meŋ dogele la a tabol zu, dakogi, dakogiro ayi meŋ biŋaa la ka kaŋa meŋ te biŋ o yoŋ, ka dakogi zomɔ zomɔ meŋ biŋ ka kapuro dɔgele a zu.

Nasaale pɔgɔ la su kpare zeɛ, o yele la yɛlɛ korɔ o nasaale taaba, nasaale pɔgɔ kaŋa naŋ zeŋaa niŋe leɛ la o niŋe kyaare a puori kyɛ morɔ laare k'a naasaale dɔɔ kaŋa meŋ te iri are a puoriŋ kyɛ maala o kooti ennɛ, bamine morɔ la laare kyɛ ka bamine meŋ ba morɔ laare kaŋa meŋ pɛgele la gane.

Nasapelaa la eŋ o nimikyaane kyɛ su o kpare pelaa ka bibiiri ŋmaa gili, a bibiiri nyɛ maale la ba zu kyɛ ka dɔɔlee kaŋa naŋ leɛ gyɛŋ yi are de o nuuri lantaa kyɛ are kaara zie kaŋa.

Dɔbɔ banaare ane pɔgɔ la be a zie ŋa a dɔɔ kaŋa su la kpare nu-sɔgele-wogiri iri are kyɛ tēɛ o nu ka o do kyɛ ka kaŋa meŋ zu kpare pelaa a te are a korɔ o boŋkaŋa a o puori neɛ are lere la o nuuri kyɛ kaara ba ka kaŋa meŋ zeŋ pɛgele kapo ka gilli dɔgele tabol zu kyɛ ka pɔgɔ zupelaa te zeŋ.

Dɔba bata la ka kaŋa gaa zeŋ dakogi zu kyɛ de bɔl a na za ko a tasoba kaŋa naŋ are ka kaŋa meŋ gaa te are table zie na ba puure naŋ pare pare ka daa meŋ pare a onaŋ naŋ boɔra ka o za a table zu.

Dɔbɔ la are a zie ŋa, ba su la kootu nu-wogiri ka bayi a zɔɔrɔ taa ka bayi meŋ zeŋ kyɛ ka gama dɔgele ba tabol zu, bamine meŋ zuree kpalkpalɛɛ la kyɛ ka bamine meŋ faara a banaŋ naŋ zɔɔrɔ a zɔɔre.

Bibiiri la zeŋ karendie poɔ a zanna a bie kaŋa zeŋ la gbɛrɛɛ saakiri zu a kaŋa iri la bom a wulo bidɔɔbilii bayi naŋ leɛ zeŋ a gɔɔ seŋ a wulo ba bonkaŋa ba kaara la bonna o naŋ wulo ba kaŋa meŋ leɛ gyeŋ yi zeŋ la o yoŋ a tonɔ o tomo.

Noba la zeŋzeŋ a kaara enfuoni a enfuoni ŋa poɔ nensaala la are yaare o nuuri kyɛ su bonziiri ka a noba ŋa naŋ zeŋ kaara o waa la dɔbɔ ane pɔɔbɔ ba zaa zeŋzeŋɛɛ la ka ba nie zaa be a be.

A dɔɔ eŋ la fanfani a pɔge ŋa naŋ are eŋ a nɔtoore pelaa kyɛ le zutaraa a eŋ kɔkɔlɛɛ doɔre k'o pɛgerɛ o nu, pɔgɔ meŋ te are la a mare o bie kyɛ toore nɔtoore pelaa ka bie meŋ are de o nuuri pare popo zu kyɛ kaara, kaŋa meŋ zeŋ peɛle la a lɛ kyɛ kaara.

Weɛ poɔ la ka toragta a wa zoro dɔbɔ bayi are la a weɛ poɔ kaŋa are la a gɔɔ seŋ a pɛgli bogtirii ayi kyɛ vɔgli zupilvaare ka kaŋa meŋ te are a gɔɔ seŋ ka bogti a beŋ peɛloo kyɛ ka o meŋ vɔgli zupilvaare.

Seemaa la ka ba de pare a tabol pelaa zu dire, a pɔgɔ pɛgele la bie ka a bie têɛ o nu ka ba zaa laŋ kaara sasu ka a dɔɔ zeŋ kyɛ de o nu pare a pɔgɔ ka bamine meŋ zeŋ a yele yɛlɛ kyɛ ka pileti peɛle zaa dɔgele a teebol zu.

Moto kãã koɔroo zie la ka pɔɡebɔ bayi ane bibilii bata daara a pɔɡɔ kaŋa pɛɡele la baaɡere ayi ka kaŋa meŋ pɛɛle baaɡe bonyen lɔɛ ayi meŋ are la a be ka kaŋa e pelaa kyɛ ka kaŋa meŋ e vaare kala ka enfuoni kaŋa meŋ leɛ are peɛle a lɔɛ ka a daana pɛɡele dãã.

Pɔge la su o tontoŋ kaayaa a vɔgele o zupili a eŋ o nimikyaane a wa kyɛnɛ, ka pɔge kaŋa meŋ are a teɛ o seɛ kyɛ su kpare zeɛ a le zutal-zeɛ ane wagyɛ zeɛ peɛle peɛle naŋ yɔ tɔ tɔ ka o are ka noba yaga meŋ are ka lɔɛ meŋ yɔ zoro sokoɔraa zu.

Sakuuri poɔ la ka a bibiiri be, ba su la kpare tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ kyɛ ka noba bayi zeŋ a bibiiri ŋa sonsogeleŋ, a bayi zaa laara la kyɛ ka kaŋa meŋ nyɔge a kaŋa taa kyɛ laara, kaŋa zeŋ la a niŋe de o nu pare a tabol zu kyɛ leɛ kaara a nasaalaa naŋ laara.

Koɔ poɔ la ka nobɔ are dɔbɔ ane pɔgebɔ la are a koɔ poɔ a pɔgebɔ seɛ la kuruŋmaara ka a dɔbɔ meŋ seɛ kuruŋmaara a pɔgebɔ mine su la kparre ŋmaara kyɛ kaa dɔbɔ mine meŋ su kparoŋ kyɛ ka mine meŋ ba su ba mɛ la bonkyoglokolo kaŋa eŋ a koɔ poɔ koo te do saa.

Pɔgesaraa la vɔgele sapigi sɔgelaa a su kpare sɔgelaa a seɛ kuri ŋmaa a zɔŋ gadaa, pɔgɔ la tuo la bɔtɔ a gadaa ŋa puoriŋ a kyɛnɛ ka pɔgesaraa meŋ seɛ muŋkuri ŋmaa a pɔgesaraa naŋ zɔŋ a kuriwiri lambori poɔ.

Die poɔ ka dakog fumofumo biŋ ka kapuru yɛ dogli dogli ka tabolɔ ayi meŋ biŋ kyɛ ka tiivi meŋ biŋ ka ba nyɔge a saazu boma kaali bare kyɛ ka a zie zaa kyaane.

Die poɔ la ka dakogi beŋ ka kapuro doɔre ane kapure pelaa a pare dakog vaare meŋ be be la ka tabol meŋ beŋ ka ba puuri pare pare kyaane be la a die poɔ ba eŋ la vuu ka a zie zaa kyaane.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

Lɔɛ paki zie la ka lɔɛ naŋ paki paki ba poɔrɔ zaa, lɔpeɛle la paki paki a zie ŋa ka nobɔ meŋ naŋ ba poɔrɔ zaa kpɛ be a lɔɛ ŋa zaa sonsogeleŋ a yɛ kyɛnɛ, ba yɔ biŋ biŋ la kataweere meŋ ane dibilii bilii ba naŋ maŋ tonɔ time.

Die poɔ la ka dakogi fomɔ fomɔ biŋ ka kapuro meŋ biŋ, a dakogi kaŋa leɛ gɛŋ yi gaa biŋ la o toɔraa ka a mine meŋ la gaa biŋ kyɛ ka pebilii naŋ taa yaare meŋ biŋ kɔge dakogi fomɔ fomɔ kaŋa.

Dɔɔnyaŋaa la ka o teɛne zaa pɛli ka o zu meŋ pɛli o su la kootu sɔglaa nuwogri ba de la a noɔre bonyeleŋnii boma na wa teɛ teɛ tɔgli o ka o yeli yɛlɛ eŋ o ŋmeɛrɛ la o nuuri yie are are la a be ka tekuone meŋ are are a be.

Noba la kyɛnɛ a yɛre baaɡere kyɛ pɔne mine meŋ dɔbɔ bebe ka pɔɡebɔ meŋ bebe ka bibiiri meŋ bebe ba zaa pɛɡele la baaɡe yeme kyɛ ka a pãã waa bontɛɛtɛɛ ba mine meŋ vɔɡele la alambareka kyɛ ka noba meŋ leɛ ɡyaɡe yi are kaara ba.

Sèèmaa la be pilate poɔ mui ane bɛŋ bɔɔdi kyiinee zɛkyiine gyil dugraa taali dugree ane vaare ba naŋ ngma ngma a paŋ de gyɛnlee a eŋ pilate tɛntɛrɛɛ poɔ a de dɔgle tabole zu.

Kolaa noɔreŋ la ka pɔgɔ naŋ le zutaraa kyɛ de wagyɛ ŋmaa o seɛ naŋ are peɛle a kõɔ pɛgele zomɔ gɔɔ ne duluŋ, a zonee na naŋ be a o gɔɔ e la zoŋkpoŋ yeni kyɛ ka a anaŋ naŋ be a o duluŋ e zoŋyaga.

Nasapɔgɔ la zeŋ karendie poɔ a bibiiri mine kaara la a nasapɔgɔ kyɛ ka ba mine meŋ kaara zie kaŋa ba sɛge la boma dɔgele a ba bonsɛge ennaa zu ka dɔɔ meŋ are a dendɔnoɔreŋ ane pɔgebɔ a kaara a nasapɔgɔ ka a bibiiri mine meŋ zeŋ sãã sãã ba nimmie.

Pɔgesarre bayi la are a vɔgele zupili sɔgelɔ kaŋa su la kpare sɔgelaa kyɛ ka ba seɛ munkuree, ba manne la aŋkaare eŋ laa poɔ biŋ a de bɔɔdeɛ meŋ a do biŋ kyɛ de baare sɛmaanee meŋ biŋ biŋ ka kommie meŋ biŋ ka pa-e-napol meŋ biŋ.

Nobɔ la wa ŋmaara sobikoɔraa yire ba de la bompeɛli toɔ toɔ a sobiri a nobɔ ŋa ba mine mare la baage ka mine meŋ ba mare bamine vɔgli la sapigri ka mine ba vɔgli ba mine su la kparrepeɛli ka ba mine su kparresɔglɔ ka yi kyogli kyogli taa meŋ are foɔ la kaŋa poɔŋ.

Pɔgɔ la a poŋ o zu kyɛlee kyɛ bare a kyɛlee ka o tuŋ o zeŋ la o dakoge viiraa zu a su kparesɔgle nuwogre pire o wɔɔkyi o de la l kɔmpiuta dɔgle o tabol zu a kyɛ kyɔgrɔ kyɛ ka kolee meŋ dɔgle a tabole zu.

Pɔgbɔ banaare la kyɛnɛ kaŋ tuoro ba la a pɔgɔ kaŋa mare la bie ane wagyɛ zeɛ kyɛ pɛgli bɔtɔ doɔre a pɔgɔ kaŋ meŋ la mare la bie a tuo bɔtɔ kyɛ pɛgli kataweɛ a pɔgɔ kaŋ meŋ la tuo la oruba kyɛ mare bie ka kaŋa meŋ ba mare bie kyɛ tuo bɔtɔ.

Nasapɔgɔ la yɛre baagi kyɛ de kɔnyu kolee eŋ a baagi kɔre poɔ, o nyɔge la bibile kaŋ nu, bibilii yaga are la a be, a bibilii ŋa mine laara la, bamine maale la ba zu kyɛ bamine ba maale ka dɔbɔ mine meŋ leɛ gyɛŋ yi gaa te are zie kaŋa ba naŋ mɛ ne kyɛnse.

Sobiri poɔ la ka lɔɛ ba poɔrɔ, a lɔɛ ŋa yaga zie zaa e la lɔdoore kyɛ ka nobɔ meŋ naŋ ba poɔrɔ zaa kyɛnɛ a sori poɔ, noba meŋ yɔ biŋ biŋ la kataweere a koɔrɔ boma kyɛ ka yikyogilokolo kyogilokolo meŋ naŋ tɔntɔnne taa ba poɔrɔ.

Bie la do zeŋ gbɛrɛɛ saakiri zu kyɛ daara omeŋɛ ka o tasoba kaŋa naŋ te su kpare pelaa a eŋ nɔɔte peɛle te zoro waana kyɛ morɔ laare ka bibile kaŋa meŋ gaa te are erɛ kɔɔle kaŋa.

Kuori zie la ka nasaldɔba ane nasalpɔgeba su kparenuwogri a nasaldɔba mine vɔgle la sapigri ka pɔge meŋ naŋ su a kparenuwogri sɔglaa kaŋa are kɔge a daga ka dɔɔ meŋ gbi pɔge niŋe sogɔ kyɛ ka noba meŋ are kaara ba.

Pɔgebɔ banaare la are ka pɔge are a dɛndɛŋ soba a le o zutaraa kyɛ de o pelee yagele ka a onaŋ naŋ tu a mare bie kyɛ tuo aŋkaa ne laa a la de mine ne laa dɔgele ka a ata soba tuo aŋkaa ane bontɛntɛreŋ a la de bontɛntɛreŋ dɔgele ka a anaare soba tuo aŋkaa ne bontɛntɛreŋ yoŋ.

Naasaleba la koɛ lɔɔre a lɔɔre taa la kataweɛ naŋ kyaare ba noba bayi zeŋ la a forɔnto kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na zeŋ a puoriŋ wɔɔ ayi meŋ la kyɛnɛ a kaŋa ŋmaara a sori yire kyɛ ka kaŋa meŋ be a lɔɔre puoriŋ teere meŋ yɛ areare la a zie zaa.

Dɔbɔ la are tonɔ ba tomɔ ba mine vɔgele la sapigi doore kaŋa meŋ vɔgele sapigi pelaa a dɔɔ kaŋa naŋ vɔgele a sapigi doɔre de la o nu ti bombolbol mine ayi kyɛ ka dɔɔ meŋ naŋ la vɔgele a sapigi doɔre kyɛ su kpare pelaa a sigi are boŋkaŋa naŋ villi gɔlle a zie na a dɔɔ naŋ ti.

Ŋmene puoribo la waa yaɡeyaɡe lɛ a are ŋmene puori die pare ba mine siɡre waana la a teŋɛ ka lɔɛ ata meŋ biŋ a teŋɛ ka dɔɔ are peɛle a lɔɔre a vɔɔle sapiɡi kyɛ de o nuuri te o kɔkɔreŋ ka kaŋa meŋ su kparzeɛ kyɛ tēɛ o foto bonŋmaaraa ka o do.

Pɔɡebɔ banii la are ŋmenaa vūū pare ba nyɔɡe la ba nuuri kyɛ zɛɡe ka a do a pɔɡebɔ ŋa poɔ banuu su la kparyaayi kyɛ ka bayi meŋ su kparyaayi bayi meŋ la su la kparɛɛ ka a da boɔrɔ ka a yitaa kyɛ ka teere yɛ areare a zie zaa.

Lɔɛ la biŋ lɔ peɛle ane lɔ zeere ka aloopɛlee a are a ba puoriŋ a araa lɔɛ puoriŋ kyɛ kyɛre ka teere meŋ are kaa sazu waa nyɛ saa naŋ koro kyɛ kaa teere na meŋ naŋ are sɔɔsɔɔ a zaa kpɛlɛŋ nyɛ a zie naŋ e teŋsugɔ nyɛ.

Dɔba bayi la nyɔge kuruu taa ba zaa vɔgle la sapige peɛlle ba su la kpare nuwogre kaŋa meŋ sigi dɔɔ la teŋɛ kyɛ kaara kuruu kaŋa naŋ be teŋɛ kyɛ ka bonvaare kaŋa meŋ gaa te biŋ tɔɔre zaa.

Bibilii la are bibilii banuu la ka bonyen gyɛŋ yi kyɛ de o nɔɔtere ka ba ŋmaara foto a bibiiri ŋa are laara la kyɛ kaara a nɔɔtere kaŋa ba naŋ ŋmaara foto.

Eŋɡyen toma la ka ba tona ba su la kparyaayie ba vɔɡele la zupili yaayie ba tuuri la nu tuuri dɔɔ kaŋa leɛ ɡyaŋ yie la a su a ba kaayarɛɛ na taaba a kyɛ yɛre baaɡe kyɛ piri nimikyaane kyɛ are kaara ba.

pɔgbilii bata la are ba zaa su la kpare pɛle nuwogre kaŋa zu e la zu sɔŋlɔ a kyɛ ka bayi zu e zu pɛle ba zaa tuure la nutuure gama doŋle la ba tabol zu ba are kaare la poŋpeŋlee ba naŋ erɛ.

Dɔɔ la seɛ kuree a su kparoŋ, o su la kpare doɔre dɔgele kyɛ pɛgele kpare doɔre meŋ, o toŋ la nɔɔte zeere kyɛ pɛgele baagi zeɛ meŋ, o vɔgele la zupili kyɛ eŋ nimikyaane, dãã kɔlbaare meŋ biŋ biŋ kɔge o la.

Dɔbɔ bata la meɛrɛ zie ba su la kparɛɛ naŋ e sazu kala ka kaŋa vɔgele zupili zeɛ kyɛ ka bayi meŋ vɔgele zupili doɔre, ba maŋ de la tɛnɛɛ naŋ waa nyɛ tampɛloŋ biŋ kyɛ pãã de a berekyi zeɛ dɔgele.

Pɔge la a maale o zu a eŋ tookoaŋ zɛlle kyɛ de o gbɛɛ lere taa a de o nuuri meŋ dɔgele pɛbilii zu, o manne manne la boma eŋ larɛɛ poɔ ane pɛbilii poɔ biŋ, o manne na sɛmaanee, a manne kommie, a manne yiri poɔ gyɛlɛ, a manne borɔbɛ, a manne abɛ, a manne giriin pɛpɛ.

Foɔlaa kaŋa la ka vūū di vūū di la lɔɛ yaga yaga lɛ a lɔɛ naŋ are na pare la pie kyɛ naŋ di yie meŋ nyoore naŋ te yie la a ziiri mine poɔ naŋ na ba di baare noba meŋ yi kyɛŋ are la a sokoɔraa zu kyɛ kaara a zie naŋ dire.

Pɔgeba la wa terɛ ba gama ka ba ŋmaara boma eŋnɛ a gama ŋa e la gandoɔre dɔɔ ane pɔge naŋ eŋ nimikyaane la ŋmaara a boma eŋnɛ a gane ŋa poɔ a pare la tabol zu dɔɔ meŋ leɛ are su la kpare peɛlle nuwogre kyɛ pɛgle magedalee a toɔrɔ a pɔge ŋa.

Zie kaŋa daa la, a pɔgɔ na naŋ zeŋ pɛgele a bɔtɔ manne la bɔɔdeɛ ane laare biŋ ka a pɔgɔ kaŋa wa guuni kaara a bɔɔdeɛ o la manne la samaanee pa laa a biŋ kyɛ ka kookoolaa biŋ kɔge bɔtɔ bamine meŋ leɛ gyɛŋ yi gaa zeŋ la a lombori kaŋa a meŋ koɔrɔ kãã ka pɔge kaŋa meŋ mare o biŋ are.

Dɔba bayi la are a yelle yɛlɛ ka ba mine meŋ leɛ yi wa are nimitɔɔre a yelle yɛlɛ kyɛ ka dɛre zeɛ biŋ ka bonpeɛlle yɔ gare gare o ka ba mine meŋ leɛ do are saa zu a meŋ tona ba toma.

Gaana heebu poɔ la ka dɔbɔ ane pɔgebɔ bebe, bamine zeŋɛɛ la ka bamine iri are, bamine toore la nɔtoore bamine ba toore, bamine su la Dagakpare bamine ba su, bamine poŋ la santo bamine ba poŋ, bamine meŋ arɛɛ la kyɛ ka bamine zeŋ.

Dɔɔ la pɛgele bie zeŋ a ŋmaa wɔtamɛlɔ suuro o, o zeŋ kɔge la bibiiri bayoɔbo, ba zaa dire la a wɔtamɛlɔ, a pɔgebilii bata su la kpare peɛle kyɛ maale ba zuree ka a dɔɔbilii meŋ ba su kparoo kyɛ seɛ kuree yoŋ.

Dɔba la zeŋ villi gɔlle tabol ka ba eŋ nimikyaane wogre sɔglɔ mine ba zeŋ kaara la ba kɔmpiitare poɔ kyɛ ka vapuure meŋ dɔgle dɔgle a tabol zu ba gama meŋ dɔgle dɔgle la a tabol zu kyɛ ka table zagla meŋ are are.

Neɛ la ka ba uuno ba de o la eŋ tapolii poɔ a uuno ba tu la a bogre yaga lɛ noba banaare la de a dɔɔ ŋa eŋnɛ a bogi poɔ neɛ kaŋ meŋ su la kparewogipelaa a are lere o nuure kyɛ kaara ka ba mine meŋ gyɛŋ gyɛŋ yi are kyɛ kaara .

Bie la a ziŋ ka kang meŋ ziŋ dakɔge zu kyɛ ka o paŋ maale a o zu a onaŋ naŋ ziŋ a teŋe ti la o nu a onaŋ naŋ maale o zu kyɛ ka ba sie mukureŋ sɔŋlaa na yɛ tɔ pɛɛle pɛɛle.

Kuori la ka ba uu a soba kyɛ ɔŋnɔ a tɛnɛɛ eŋnɛ dɔba bayi la taa a shovel a ɔŋnɔ a tɛnɛɛ eŋnɛ kyɛ ka a kaŋa de toɔre a kyɔge teŋɛ kyɛ are kaara ka a bogi ka pɔgesare bayi meŋ ti are yelle yɛlɛ kyɛ ka dɔɔ meŋ gyɛŋ yi are tɔɔre lɛ kyɛ kaara a bogi poɔ.

Die la ka ba maale, a maale tabol ho naŋ na baŋ maŋ yuo kyɛ ka baŋgyeraa meŋ are ka vapuuri do dɔgele a baŋgyeraa zu, kyaanaa are peɛle la a baŋgyeraa ŋa kyɛ ka kyaanaa meŋ la do be a tabol zu, ba la biŋ la vapuuri a tabol na meŋ zu.

Zie la le k'a taaboore zaa saane saane kyɛ ka a deri meŋ yɛ ŋmare ŋmare, teere are kɔge la a deri ŋa ka saa meŋ ko kyɛ ka yie yɛ are are a de saane ŋa zie boma mine goɔle goɔle la sɔgelaa a gaŋ a taaboore poɔ.

Dɔɔ la su Dagakparoŋ a hɔgele nazupili a do zeŋ boŋ zu, pɔgelɔ meŋ su la Dagawagyɛre a yi are a boŋo nimisogɔ kyɛ pɛgele zoore, ka pɔgɔ meŋ la su kpare ŋmaa a eŋ nɔɔte duurii a are, a pɔgɔ naŋ su a Dagawegyɛre lamboriŋ, ŋmempuori zie meŋ la gyɛŋ yi arɛɛ la ka noba naŋ su Dagakparoŋ tuuro a wiri ŋa.

Koɔ poɔ la ka a nobɔ be bibiiri ane pɔɔsare ane bipɔlɔ la be a koɔ poɔ ba mine yi are la a dondoli poɔ a nobɔ mine yage la ba kparɛɛ bare kyɛ duuro a koɔ ka ba mine meŋ su ba kparɛɛ kyɛ duuro kyɛ ka yie meŋ yɛ are are ka teere meŋ are.

Die poɔ la ka dakogro biŋ a dakogro biŋ teɛ teɛ la a daŋkyini kapure dɔgli dɔgli la a dakogro zu ka ayi meŋ biŋ a teŋɛsogɔ gama dɔgli la a dakogo kaŋa lɔmbore poɔ ka tabol a biŋ a die soŋsogliŋ ka boma pare ka enfuomo meŋ yagli yagli.